Tomenukula adreaɖewo le wóƒe dɔwɔnuwo gbɔ etɔ̃ biaŋku ɖe wóƒe dɔwɔna ŋtsi eye ene le adzɔge le atsitsre le wokpɔm ɖeka yike dó awu ƒe amadede le dzĩe la kplaasiakɔ

Ŋutsu metsitsi aɖe kple ɖevi aɖe wonɔ teƒe aɖe. Ŋutsu la nɔ dɔgɔe me eye ɖevia etɔ̃ aɖewo hã wonɔ klotsinu. Mamleawo nɔ atsitre. Ɖevi ɖeka le atsitre vɔ tso hele kɔta ƒuƒlu kɔ asi ɖeka le to.

Ame agbɔsɔsɔ aɖe siwo nye moslemtɔwo alo awusatɔwo le dodom ydo woƒe subɔsubɔƒe si nye mosque gã aɖe me. Eŋu eve aɖe tɔ ɖe mɔa nu. Ɖeka nye kpovitɔwo ƒe ŋu.

Yevu ŋutsuvi dzaa aɖe si dzraɖo nyuie la dzra ɖe anyigba le xɔ aɖe me. Ele fefem kple eƒe fefenu. Fefenu si wòle fefem kple lae nye kɛtɛkɛ eye wòɖo nu ko mo.

Avu dranyii aɖe le edzi yim le eto gãaa ɖeka ɖe kple dzata ene aɖewo dome. Dzata wo dometɔ ɖeka tsyɔ nu ɖe kɔ tome ne eto la eye etɔ̃ mamlɛawo de eƒe dzimegbe hetsyɔ nu ɖe nu.

Ame agbɔsɔs aɖewo le tɔ aɖe me le teƒe aɖe. wo ame xexlemeyawo ƒe ɖewo nye yevuwo eye ɖewo nye ameyibɔwo. Wo ame akpagãtɔwo katã wo le akɔta ƒuƒlu eyeɖe wo katã kloe wonɔ atsitre.

Ame xexlẽme aɖewo ŋu tso wo nɔƒe yina du manyɛ aɖewo me. Wo katã wole afɔ zɔm. Woame ɖewo le woƒe nubablɛwo ɖe asi eye eɖewo kpla wotɔ. Wole efli tɔxɛ aɖe me.

Ŋutsu eve aɖewo nɔ mɔ kple gakpo aɖewo dome, wome eveawo wodo dzo kple mito ɖeka ŋku me eye woɖo kuku ɖeka ŋugbi yi ke le ʋie, ɖeka nɔ dogoe me ɖe gakpoa nu eye ɖeka nɔ atsitre

Yevusɔhɛ aɖewoe ƒoƒu ɖe ablɔ aɖe dzi wo ame akpa gãtɔwo le vuvɔmewu me. Yevu ŋutsu ɖeka aɖe tsɔ nuƒomɔ ɖe asi le nuƒom, nyɔnu ɖeka le yiƒe axadzi heɖɔ kuku.

Kamedede wɔna ɖe le edzi yim le sɔhɛ aɖewo dome. Wo ame adreawo ma ɖe akpa eve. Etɔ̃ le to ɖeka me eye ene le eto ɖeka me. Wo katã wodo awu ɖeka ŋgbi woto kpɔ ƒoxlawo kple gaɖɔ.

Vidzi a vidzidada aɖewoe nye esi tsi atsitre ɖe dɔnɔdzikpɔlawo ƒe ŋkume. Dɔnɔdzikpɔla eve nɔ anyi nɔ nu ŋlɔm eye ɖeka nɔ atsitre. Dzila etɔ̃ siwo tsi atsitre ɖe wo ŋkume la lé evi ɖe asi.

atia zikpi nyakpɔaɖewoe nye si le exɔ nyakpɔ ɖe me ame nodzi tɔ ɖeka ameve tɔ ɖeka kple ametɔ̃ tɔ ɖeka eye akplɔ nyuiaɖe hã le titina nawo wofɔ nanewo kɔ ɖedzi

Nyɔnu, ŋutsu, ɖevi kple sukuviwo aɖewo to fli hena tsi kuku. Woɖo woƒe tsikunuawo ɖe ɖoɖo tɔxɛ aɖewo nu. Nyɔnu aɖe gba akɔ helé tsikunu ɖe asi hele tsia mam ɖe nugoawo me. Nyɔnu lolo aɖe dze ŋgɔ wo. Tsimaŋu hã le wo megbe.

Ame hatsotso aɖewo do ɖe ablɔ dzi. Wodo awu yibɔ kple kuku dzĩ. Ame ɖeka ɖo kuku yibɔ kple awu dzĩ. Wolé ŋuƒo kakɛ aɖewo ɖe asi si dzi nuŋɔŋlɔ vovovo aɖewo le.

nyɔnu metsitsiaɖe bláta he nɔnyi ɖe ableŋgɔ dzi le xɔxɔaɖe nu éle hɛ kple nagoti ɖe asi kusi aɖe sime nuyi aɖe le le dzoguia dzi ŋgó eveaɖewo le iƒe axadzi

Yevu etɔ̃ aɖewo be lém na seƒoƒo aɖe si wodo seƒoƒo aɖewo si wodo ɖe atigo aɖe me. Wònye ame xexlẽme etɔ̃, eve nye nyɔnu eye ɖeka nye ŋutsu. Ati si le megbe na wo hã de nu wo nɔewo me eye woda ama nyuie.

nutsu ɖeka ɖe bɔbɔ ɖe hele ɣe ƒe ŋusezazã ɖe asi le anyigbã, anyigba ƒe akpaɖewo wɔ niŋɔ eye gbe tóɖe akpaɖewo hã, eʋu ƒe batriaɖewo le ɖoɖo tɔxɛaɖeŋu le nutsua ƒe axadzi

Yevu nyɔnu ɖeka aɖe ziɔ ɖe atigo legbe aɖe ŋuti le xɔ aɖe me. Edo dziwui yi ke ƒe amadede le gbemumu eye atalegbea hã le dzie. Ɖakago legbe la ƒe amadede hã le gbemumu.

Ɖekadzevi ene aɖewo le tsi kum le tɔa aɖe me. Ame etɔ̃ le bɔket zam, eve ƒe amadede le ʋe ye ɖeka tɔ le blɔ. Ame si le … la le gagba zam. Wo dometɔ ɖeka ɖɔ kuku.

Ame ade aɖewo nɔ fefewɔƒe aɖe. Ame atɔwo la wodze gagla negbe ɖeka ko ƒe afɔ nɔ dedzem le si le afɔkpa me. Ɖevi dza aɖe hã nɔ wo dome. Nyɔnu metsitsi aɖe hã nɔ ɖevia megbe.

Ame tsitsi enyi aɖe wo ɖe to ɖe ʋe ƒe ŋusezaza ƒe mɔ aɖe gbɔ eye wo ame enyiawo katã do abɔ ɖe dzi. Gbe kple ati si ƒoxlawo la da ama nyuie.

Yevu xexlẽme aɖe yevu xexlẽme aɖewo nɔ ati gã aɖe te eye amekukuɖaka ɖeka aɖe le woƒe ŋgɔgbe, woƒe xexlẽme ade aɖewo hã nɔ zikpi aɖe dzi eye yevuwo dometɔ ɖeka aɖe dze klo ɖe wonɔvi nyɔnu ɖeka.

Tugbeawo ƒe fia ƒe hoŋiŋli yi dzi esime wonɔ abɔta ƒom na nyɔnu si le nɔƒe gbãtɔ le hoŋiŋlia me. Wotsɔ fiakuku de ta nɛ eye ŋutsu ɖeka le megbe le nuƒomɔ ɖe asi le nu ƒom.

Tugbedzɛ aɖe si dó awu dzi kple anyi si ƒe amadede le yibɔ ebla ɖà ɖe ʋume nɔanyi ɖe kɔmputa mɔɖaŋu aɖe ŋtsi le.xɔ aɖe me enɔnyi ɖe zikpi yike ƒe amadede le gbemumu kple akplɔ si ŋtsi wòle la le yie

Dziɖegbekaɖi dɔwɔla eve aɖewo nɔ woƒe dziɖegbekaɖidɔwɔnu aɖewo gbɔ. Wonɔ nugo dzɛ̃ aɖe me. Wo ame eveawo katã do awu nugbi ɖeka kple kuku nugbi ɖeka.

Dzɔdzɔmeŋutinunya nusrɔ̃la aɖewo ƒoƒu ɖe woƒe nusrɔ̃ xɔa me. Wo amewo katã wodo awu ŋkume ɖeka si nye awu ʋi. Atike ɖe le woƒe atukpa vivivi aɖewo me le woƒe ŋgɔgbe

Ame xexleme atɔ̃ aɖewotɔ ɖe emɔ to te ɖe emɔmemi dzraƒe aɖe, eŋu eve aɖewo hã tɔ ɖewo tɔ ɖe wo megbe, ɖeka ƒe amadede le ʋi eye evelia ƒe amadede le gbe mumu, mɔkula aɖe hã le mɔme yi ke nublablɛ aɖe le akɔme nɛ

Ame enyi aɖwo nɔ ʋe ɖum. Ame ene wodo awu dzi eye ene mamleawo do awu yibɔ. Wo katã wosa nu ɖe eta. Ɖeka le eŋu ɖe asi nɔ ƒoƒom eye wose nu ɖe akpa akpaligbe hã.

Ɖevi tsi gbɔto aŋdre aɖewo le teƒe aɖe eye wonɔ anyi ɖe trakpi dzi, nubablɛ aɖewo nɔ kotoku me nɔ woƒe eye wo nɔ wonɔɛwo ƒe ŋkume kpɔm.

Ame yibɔ ɖevi sukuvi aɖewo nɔ sukuxɔ aɖe me eye yevu nyɔnu ɖeka aɖe nɔ anyi ɖe wo dome. Wotrɔ megbe de woƒe nuŋlɔkpe si nye amadede yibɔ si dzi woŋlɔ nu ɖo.

nuɖuɖu si miyɔna be wɔtsɛ lae dzie yɔ fūu kple gbe tsotsui sabala tsotsui kple makaroni koklozi eŋudoŋui kple bladzo tɔtɔe tsotsui

Ŋutsu aɖe nɔ anyi ɖe gbadɔ aɖe te. Kɔmputa mɔɖaŋu le eƒe ata ta. Woɖo kplɔdzi si ɖe eƒe miame eye le eƒe ɖusi me la ʋe ƒe ŋuse zaza ƒe mɔ aɖe nɔ bentsi dzi le eƒe ɖusikpadzi.

Xɔtula eve aɖewo nɔ xɔ tum. Wo ame eveawo katã nye ŋutsu. Wo dometɔ ɖeka tsɔ anyikpe le ɖoɖom eye vevelia le kotoku aɖe ɖe asi. Wo ame eveawo katã wodo awu ɖeka ŋgbi.

Ame atɔ̃ aɖewo nɔ xɔ aɖe me, etɔ̃ nye ŋutsu eye eve nye nyɔnu. Eve nɔ adzɔge le atsitre, eve nɔ …me eye ɖeka nɔ ebunɔwo ƒe zikpui me.

Tugbedzɛvi ene aɖewo ɖu nu vɔ le silva gba aɖe me eye wo le dzidzɔkpɔkp blibo aɖe me. Wɔme eve ta avɔ. Ɖeka ble ta kple avɔ, ɖeka ɖɔ kuku eve ƒo ɖa ɖe ta. Wo dometɔ yi ke le silva…

Dekɔnu nyɔnuvi aɖewo le zɔzɔm le ablɔdzi. Wo katã wogba akɔ kple avɔ, wo amea ɖewo de dzonu kɔ, wo dometɔ ɖe sia ɖe tsɔ nubable aɖe ɖe ta.

Ŋutsu ametsitsi eve aɖewo nɔ xɔ aɖe me, ɖeka nɔ anyi ɖe zikpui dzi eye evelia nɔ atsitre lé takonu ɖe asi henɔ ta ƒlɔm na nɔvia le anyinɔƒe. ame ya nɔ atsitre la ɖɔ kuku kple tsitsi.

Yevunyɔnu tsitsi ɖeka aɖe kple ameyibɔ vi ade aɖewo nɔ xɔ aɖe te. Ɖevi wɔme atɔ kpla yevu la eye ɖeka nɔ wo ŋutsi nye ŋutsuvi. Yevu la ɖɔ gaŋkui.

Kutsetse vovovo aɖewoe nye esi wotsɔ ɖo asi le asime. Nyɔnu eve aɖewoe le agba la gbɔ, kutsetse ƒe ɖewoe nye tɔtɔ, aŋuti, guwɔ, mango timati kple bubuawo.

Aɖaŋu dɔwɔla enyi aɖewo tsi atsitre ɖe teƒe aɖe, ame adre le wo dome si ke do awu ɖeka ŋugbi si awun ƒe amadede le gbemumu eye wo dometɔ ɖeka hã do dzɛ̃tɔ. Ame ene ɖo kuku dzɛ̃ eye ene hã ɖo kuku ʋɛ̃.

Ŋu xexleme aɖewo bi le mɔmemidzraƒe aɖe. mɔmemidzraƒea ƒe agbadɔ ƒe akpa aɖe hã kaka. Dzidzɔ le dodom le aƒe siwo te ɖe mɔmedzraƒe la nu.